Louga FM 88.7 sation original RTS

USAID <music> ci cadre projet bii di tekki jigéen <music> ak appui <music> technique United purpose <music> pratical action Jokalante SBC for dire Université de Californie Santa Cruz ñoo leen di may émission bi nga xam ne ñu ngu ciy dalal waa Fapal alxames ñent jàpp juróomi waxtu <music> ñu war a waxtaanee lan mooy Fapal <music> fan la Fapal nekk ku bëgg a bokk ci Fapal nu muy def ak it ku bokk ci Fapal yan ngënéel nga ci mun a am <music> yéen tamit <music> bu leen neexee mën ngeen a bàyyi seen i laaj ci numéro bii di 33 879 30 82 <music> 33 879 30 82 seen i laaj nag dinañu leen indil seen i tontu ci biir émission bi <music> kon nag jàpp leen fii ci Louga FM RTS 88.7 alxames <music> juróom ñent i fan ci weeru septembre ñent jàpp juróom i waxtu bu leen ko kenn nettali

voilà jërë ngeen jëf <hesitation> mbokk yi ci <hesitation> taamu bi ngeen taamu Louga FM RTS 88.7 ni ñu leen ko waxee woon <hesitation> waxtu bi jot na ci waxtu émission bi nga xam ne ni ngeen ko déggee léegi léegi ci bande annonce bi ñu war a dalal nag waa Fapal Fappal nag comme ni ngeen ko déggee aussi ci <music> bande annonce bi moom lañu war a waxtaanee tay <hesitation> lan mooy Fapal <music> fu Fapal nekk nu ngeen di def ba bokk ci ak ñi ci bokk <hesitation> ci yan <hesitation> lan lan <hesitation> yan ngënéel lañu ci mën a am maanaam daal bokk ci Fapal yan avantages la ci <hesitation> nit ki mën a am <blows air> tay nag <hesitation> waa Fapal yi teew ku ci mel ne kii di Jalle <hesitation> Soxna Jalle comme d' habitude ah amati mbégte ak bànneex di la dalal <music> fii ci <hesitation> Louga FM RTS 88.7 di la bàyyi nga nuyuwante ak mbokki auditeurs yi <music>
asalaamaleykum mbokki auditeurs yi ak auditrices yépp ñoo ngi leen di nuyu kenn ku nekk sa tur ak sa sant <music> di siyaare ñépp nag <music> di am mbégte bu baax si dalal bi nga xam ne si moom la ñu dalal fii tay ci rajo RTS Amady Ba ñoo ngi lay nuyu lu baree bari bari di am mbégte bu baax a baax baax a baax <music> di taaxirlu rekk mbooleem auditeurs yi auditrices ci seen xalaat ak seen kàddu yi nga xam ne si moom lañuy taataan ci ñoom parce que <music> yéen ay jàmmarloo ak ñoom ci li nga xam ne sii mooy fii ci rajo bi
d' accord comme niñ ko waxee <music> ngir <hesitation> teg li nga xamante ne moom mooy projet bii di tekki Jigéen di fàttali rekk <hesitation> mbokku auditeurs yi que ni waa USAID <hesitation> <coughs> ak waa appui <hesitation> Technique United <hesitation> purpose Pratical action Jokalante SSB <inhales> SBC4D ñoom ñoo ñoo àndandoo <music> ak ñi nga xam ne ñoom ñooy waa Université Californie Santa Cruz <hesitation> di leen may <hesitation> émission bii <music> waaw Soxna Jalle comme ni ñu ko waxee <hesitation> ni ñu ko laajee dañuy waxtanee ci lii di Fapal <music> d' abord lan mooy Fapal <music>
<hesitation> <music> waaw merci amadou Ba waaw man nag maa ngi tudd Soxna Jalle comme ni nga ko présenté <music> <hesitation> nekk ki nga xam ni si mooy femme transformatrice nekk ci groupement bi jóge ci groupement Kell Ndiaye <hesitation> nekk it animatrice ci Fapal <music> kon soo ñu laajee lan mooy Fapal daañu si sawar indi suñuy kàddu ndax Fapal benn kuréel la boo xam ne ci kuréelu baykat la <music> kuréelu baykat boo xam ne moo ngi yëngu ci wàllum mbay sàmm ak napp <music> ci fànn yépp nag <music> ak mbooleem ci wàllu développement ak ci wàllu kom-kom ci wàllu lépp daal buñu ko waxee daal ëmb na lépp
<hesitation> <hesitation> <music> alors <hesitation> buñu ko waxee ëmb na lépp loolu moom mooy Fapal Fapal <hesitation> buñu ñëwee ci Fapal nga war ñoo mën a waxtaanal ci li nga xam ne moom mooy Fapal ci waxtaan bi ci ni mu gën a yaatoo <hesitation> lan nga ñu mën a wax ci Fapal
waaw Fapal li ñu ci mën a wax bari na <music> ndax Fapal kuréel la boo xam ne sii wax naa ko ci ñaar ñett fànn yépp ci lay yëngu <music> wante mi ngi ëmb fi mu toll Fapal mi ngi nekk <hesitation> 33 groupements <music> <hesitation> nekk membres yi ci 4550 membres ñooñu ñépp nag ñu ngi jóge ci groupement yi nga xam se ne sii moom la Fapal boot yi nga xam se ne ñoo séq Fapal <music> ta <hesitation> mu nekk it kuréel goo xam ne tay kenn ku ci nekk am na sañ-sañu pour mën a dikk bokk si ci ndax xam nga kuy yëngu ci mbay yëngu ci sàmm yëngu ci napp kooku yaatal na <music> <music> ndax buñu nee Sénégal lan moo ko yor ñu ne mbay sàmm napp ñett yii ñoom ñoo ëmb li nga xam se ne moom mooy wàllu développement ak wàllu kom-kom

ndax ñépp ñoo xam sii ñu ngi nekk rekk ci gox goxaan yeeg <music> mbooleem li nga xam si mooy région bi kenn ku ci nekk am nga droit pour fexe naka nga mën na def ba bokk si ci Fapal
ba bokk ci <hesitation> Fapal alors <hesitation> kenn ku ci ne ci diggante <hesitation> baykat bi sàmmkat bi nappkat bi <hesitation> daanaka buñuy xool Louga moom ci li ngeen di gën a yëngu ci li ci ëpp mooy kii di bay surtout ak peut être que <hesitation> sàmmkat yi
waaw dëgg la li ci ëpp mooy wàllu mbay mi ci la gën a baree

dafay soxla kiy sàmm ndax liy jógee ci càmm gi moom mooy déllu si ci biir mbay mi kooku moom moo lay jàppale kon mbay ak sàmm noom ñaar

alors léegi nag <hesitation> comme ni ma ko waxee wax nga ñu li nga xamante ne moom mooy Fapal <inhales> léegi nag <hesitation> ku bëgg a bokk ci Fapal nan lay def ba bokk ci Fapal <music>
waaw ku bëgg a bokk ci Fapal comme maanaam tay Fapal dafa taxawal ay groupement groupement bu ci nekk tay chaque année dafay yokkute

bu fekkee ne dëkk boo xam si ne duggagul Fapal kooka dafay bind demande am bu bindee demande am ñëw déposé Fapal am na kuréel gu ñuy wax CA CA boobu nag ñoom ñooy validé li nga xam si ne ki bëgg a bokk si naka la fiy bokk see
<hesitation> <hesitation> <smacks lips> <hesitation> ndax mën nga dellu si waat si Fatal kañ lañu ko créé woon
waaw Fapal ñu ngi ko créé 1984 ci la ñu ko créé
1984
84

nekk ci 33 groupements

nekk na 60 <hesitation> 65% yépp ay jigéen lañu

kon loolu ñun dañu ciy am fierté bu neex a neex ndax tekkil jigéen ni mu ngi jàppale li nga xam ne si moom mooy jigéen ñi ba jigéen bu ci nekk fa nga nekk dootoo fa toog ak loxoy neen dangay fexe am ci looy yëngu kon suñu dikkee foofu Fapal moom dakoo fekkoon ci yoon wi xam nga ki nga fekk ci yoon wi kooku moom dafay sawar pour ànd ak yow kon loolu moo tax <hesitation> 65% yépp di ay jigéen kon loolu ñun luñu rafetlu la ndax Fapal dafay sédd góor sédd jigéen waaye yaakaar naa ne ci biir Fapal jigéen ñee ëppale góor yi
jigéen ñee ëppale góor ñi Fapal fu mu ne
Fapal mi ngi <hesitation> commune bu ñuy wax Kelle Gueye
Kelle Gueye
village Kelle Gueye nekk ci route nationale diggante Ngoumba Ngewoul ak <hesitation> Louga Lo
<music> alors léegi nag <hesitation> lan la nit ki war a motal ngir war a mën a nekk membre ci Fapal <music>
<music> waaw li mu war a mën a motal rekk mooy li ma la wax fi nga war a jaar il faut que <music> loolu ñu naan garab booy yéeg ca dàtt ba ngay jaar fi nga war a jaar ba àgg si fa <music> mooy groupement bi bu fekkee yow koo xam si biir groupement bi nga bokk <music> dangaa bëgg a adhéré wu pour bokk

bu fekke groupement boo xam si groupement bu bees la am nga droit am nga sañ-sañ pour naka ngay ñëw bokk see waaye bu boobaa yoon la boo xam ne dangay jël say say say say dossirs ñëw déposé en attendant nga may leen ñu validé affaire boobu <noise> wax la mën nga bokk walla déet ay critères la
voilà di fàttali mbokki auditeurs yi que ne ñoom it mën nañoo woote ci 33 967 <inhales> 43 00 bu ñu bëggee bokk ci li nga xam ne moom mooy émission bi <inhales> waaye tamit am na beneen numéro boo xam ne 24h sur 24 mën nañu si di woote <inhales> def seen i laaj yeneen émissions yi su ñëwee képp koo xam ne woote woon ngaa ci numéro bii may bëgg a joxe nii <inhales> dinañu ñëw di ko faram fàccee ci biir émission bi numéro boobu di 33 879 30 82 <noise> 33 879 30 82 di numéro bi nga xam ne <inhales> saa yu ngeen ci wootee bëgg am ay leeral <hesitation> saa su ne rekk dina am koo xam ne dina leen jël <inhales> <hesitation> jël seen i laaj su ko defee ñoom Jalle buñu ñëwaatee fii ci émission bi <hesitation> ñu dégtal leen laaj yi nga xam ne <hesitation> bàyyi woon ngeen ko ci 33 879 30 82 voilà donc moo ngi noonu mais en attendant yéen auditeurs yi ñi nga xam ne yéen a ngi ñuy déglu mën ngeen a jaar comme d' habitude rekk ci 33 967 43 00 su ko defee bu ngeen amee ay laaj yu nga xam ne <inhales> bëgg ngeen ko laaj kii di <hesitation> Jalle <hesitation> danga ne <hesitation> nekk d' abord groupement yi est ce que jigéen boo xamante ne individuellement lay demee war na mën war a mën a bokk ci Fapal ku bokkul ci benn groupement ku bëgg dem ak boppam
waaw xam nga dañu ne mbooloo mooy doole
dëgg la
xam nga nga see nga jaar fee ne yow ke benn rekk loolu yaakaar naa loolu du sañ-sañam ndax groupement yaa ngi taxaw te nee naa la 33 groupement mi ngi taxaw kon kenn ku ci nekk war nga mën a am groupement ba nga xam si ne yow am nañu sa kóolute pour nga jaar si ñoom bokk si ñoom wante mënoo seppeeku rek nga ne sa yoonu bopp ngay xàll déedéet du demee noonu sànq bala nga mën a bokk dangaa

d' accord loolu am na solo donc <hesitation> muy laaj bi balaa nga ciy mën a bokk fàww nga jaar ci <hesitation> groupement daanaka ñu mën cee dégg ne budee yow kott kese nga daanaka du mën a nekk
loolu am na solo mbokk yi 33 la 967 <hesitation> 43 00 dafa mel ni sax am na ku nekk ci <hesitation> ligne bi <noise> kooku dem na mën nañu ko xaaraat <inhales> ci 33 967 43 <inhales> 00 alors <hesitation> Fapal wax nga ñu bi ñu ko créée <hesitation> wax nga ñu date bi <inhales> léegi bi ñu ko créée ak léegi maasàllaa <hesitation> dafa mel ni que yëf yaa ngi gën a jëm kanam ndax njariñ li bari na lool yow Jalle h di <inhales> waaw njariñ li bari na maasàllaa ndax ñi nga xam si ñoo bokk Fapal ñu ngi may dégg <noise> ci rajo lañu ne waaye kenn ku ci nekk xam na ne njariñ am na ndax bu njëkk li bi fi ñu tolloon bu njëkk ak fi ñu toll tay
waaw
yaakaar naa changement bu métti am na si bu baax sax maasàllaa ndax tay semence soo ko bëggee soo ñëwee Fapal danga koy am su fekkee bëgg nga engrais soo ñëwee Fapal danga koy am formation Fapal dakoy defal ay membres am dafay financé li nga xam si moom mooy membres yi nga xam si ne ñooy nekk si groupement yi <inhales> ci wàllu <hesitation> naka lañuy def ba am semence ak semence bi nga xam si mooy semence bi gën muy semence certifiée bokk it li nga xam si ne moom mooy ci li nga xam si ne mooy transformation Fapal da ciy yëngu te transformation boobu <inhales> mën naa ne ne am na unité de transformation bi nga xam si ne moom moo nekk si biir Fapal waaye am suunité transformation yoo xam si ne ñi ngi nekk ci yeneen i gox goxaat fu mel ne Mbajaar

<inhales> grace ak <hesitation> Fapal la jigéen ñi surtout nag <hesitation> lu jëm aussi ci wàllu formation parce que ku wax wax i transformation unité <hesitation> jigéen ñi fàww nga nga tàggat leen ci lu jëm ci wàllu woowu ndax Fapal aussi dina jàppale jigéen ñi ci wàllu formation boobu
waaw dina jàppale jigéen ñi ci wàllu formation ndax soo nee soo indee mbay indi wàllum dundin bi

ba fi mu toll yaakaar naa ne <noise> dëkk boo ci dem ñu ngi def transformation <noise>

waaw
<hesitation> ci biir Covid bi rekk dafay wane tay ki nga xam si ne tay ceeb boobu cher na ba mënu ko jënd wala soit ci li muy dundee lépp mënu amul benn pexe daal bu mën ko wuti

d' accord <inhales> <hesitation> donc mu nekk lu am solo may fàttali ba tay yéen a ngi déglu Louga FM RTS numéro bi di 33 <inhales> 967 <hesitation> 43 00 su fekkee ne bëgg ngeen jokkoo ak kii di Soxna Jalle <inhales> yéen ñi nga xam ne yéen a nekkee ci <hesitation> zone boobu nag <hesitation> war bokk ci Fapal ba ci membre yi nga xam ne déjà ñu ngi ci Fapal ren jii aussi waa Fapal jóg ha am ay laaj yoo xam ne bëgg ngeen ko leerlu occasion baa ngi nii ci <hesitation> rajo bi mun ngeen waxtaan ak directement kii di Jalle ci 33 967 43 <inhales> 00 sànq dangay wax ci <hesitation> wàllu mbay ba tuddu semence yi <inhales> ndax foofu tamit laaj na ay leeral ndax <hesitation> baax na ñuy baaxee askan wi <hesitation> li gën semence bi gën ci semence yi te loolu lépp defe naa ni <hesitation> Fapal dafay yëngu ci loolu di leen gindi <hesitation> di leen wan produits yi nga xam ne ñoo gën ci wàllu semence <hesitation> mbir moomu tamit naka naka ngeen ciy jàppalee askan wi
waaw jàppale askan wi toujours Fapal mu ngi ci loxoom ndax saa su ne mën naa ne ne képp ku soxla semence ci ay membres am ci yow la desee waaye saa yoo ñëwee ñoom yombalal ne la pour nga mën a jël semence boobu semence boobu moo xam ñebe la moo xam <hesitation> dugub bi la mil bi la benn bu ci nekk loo ci soxla kooku Fapal moom pare na pour jàppale la si <inhales> moo xam engrais bi nga xam si ne moom ngay def muy gunge li nga xam si ne moom mooy tool bi <inhales> ak yeneen ak yeneen yoo xam si yooyu yépp kenn ku ci ne am nga sañ-sañu pour dem nga <hesitation> commandé li nga xam si demandé li nga xam si ne moom mooy semence boobu amul góor nag amul jigéen kenn ku ci nekk am na droit pour mën a defi demande boobu pour nga mën a am semence semence certifiée daañu am pré base daañu am base daañu am R1 daañu am R2 waaye nag comme maanaam pré base <hesitation> pré base kooku moom ay ñenn nit lay Fapal di tànn nga xam ne tànn ci tànnit la nga xam ne critères yi ak règlement ndax loolu xam nga techniciens yi techniques yi ñoom ñoo koy topp presque ñooy topp li nga xam si ne moom mooy wàllu mbay moomu ñooñ a nag ñi nga xam si ñi ngi ñiñu koy jox ñooña na fekk ñooñu nga xam ne ñoom mën nañoo gérer li nga xam si ne moom mooy <inhales> chartes yi nga xam si moom lañuy tëral ci fànn boobu nga mën ko jëfee ñooñu beneen yoon la waaye am na ñoo xam si tay su ma soxlaa man semence man naa dem ma am li ma bëgg pour def ndax li ko tax a jóg moom mooy fexe gunge baykat bi ba mu mënal boppam